Doo n ʒɛya ka yɛ chinchin niɛma ka gbubi baaji ka gbubi liiga o nuuni ka liiga maa nyɛ dozim laasabu ka o ʒɛ n baɣali dirink kirɛt kolba maa ka o nyaanga ka ti nyɛ ka kolba nim gba lahi ʒɛ o nyaangi maa

Shinshaɣu mini baanjira n nyɛli ka ti nyɛ ka diɣi pirigi shinshaɣu maa mini baanjira maa ka lahi nyɛ ka diɣi shɛli gba tabi gooni maa ka woodurop laasabu biɛni ka chinchina mini fulaawɛs pa dizuɣu

Bipuɣunsi n chɛna ka ʒi binyɛra bi zuɣuri ni ka pobi chinchina n pirinamda nima ka di nyɛ palli zuɣu ka loori nim ʒɛ palli maa luɣuli

Naa mini o kpambalibi n ʒiya bi mii ʒimi ka bob bob chinchina ka ʒi lɛma gbuni lɛm maa pam nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka bi yino ʒi pilastik chɛya zuɣu ka zaŋ o nuu pa o zuɣu ni ka naa maa gba yɛ o niɛma ʒiya

Boraadɛ duɣura n bɛ ŋmanni boraadɛ maa nyɛla kamani dibanu laasabu ka bɛ ŋmanni ni gala dibaata ni zaham ni naanzuwa ni kpam n bɛ ŋmani maa ni